List de different pipu wey need your help dis month and wetin you fit do to take help each one of dem? De pipu wey need my help dis month na my mama, my papa, my younger siblings dem and my aunty and some other pipu wey dey call me from time to time, my friends dem. So like my mama and papa like dis now, dey need my help dem dey always dey busy so I go dey help dem with things like house chores, dey help dem to take care of m younger siblings, dey carry dem dey go school dey bring dem back dey help dem with their assignment sometimes and den sometimes I go dey help dem with dem too make I make things easy for dem as dey dey busy with um work work work every time and as for my younger siblings dem as for my sisters and my brothers I dey always try help dem most of de time most of dem dey school like dis now, so I dey try help dem too with their assignment, dey prepare dem for exams and tests as um dem go begin write test month end dis month so I dey try prepare dem for their test make dem no go write am fail and den sometimes if dem need all dis small small money for chew gum, biscuits, and sweets I dey try give dem make dem go buy dey happy everytime as elder sister wey I be and den my aunty too e dey need my help well well, my aunty like me well well she like me die so she dey always like am as I dey help her all de time, sometimes I dey support her with small small money, as she get belle like dis now all dis money wey her mouth go dey hungry am to buy things. All dis sweet sweet things wey she um dey chop I dey send her small small money make she do I dey pray for her I dey pray for all my friends and siblings. I dey look after her pikin dem whenever she no too dey I dey try gist with am all de time make she no dey lonely make she dey always happy cause I like her too much and all dis um urgent two k pipu, all dis my friends wey from time to time dem go just dey sey abeg I go fit see dis for your hand I go fit see dis, I go fit see dis for your hand I just dey, urgent two k na make I just dey help dem from time to time as economy hard these days everybody gat help another person na so na wetin I dey, dis na de list of de different pipu wey I, need my help dis month and when I go fit take um I don talk how I go fit take help dem.